Nyɔnua bɔblɔ xixɛ le anyixɔ gbɔ be yeaɖa. Ekɔ gaze da ɖe gamɛkple dzi. Agbɛgbadzɛ kple ganu le edzi. Edo awu ɖe nɔnɔme nyuietɔ nu.